Odoo odoote yineemmo woyite mitte daga mitteenni gamba yite noorira affewokkirira odeessinannita tenne odoo mannaho xabbewokkita xawisate horoonsi'nannita tenne odoo xawissanno

Odoo. Odoo yineemmo woyite mitte daga mitteenni gamba yite noorira kurira odeessinannita tenne odoote yineemmo. Ane lowontanni assite baxissannoe odooti.

Giwirinna giwirinnaho yineemmo woyiite saaada xissanteennanke owante aannonke muro kaanse dancha muro afi'neemmo gara kulannonke konne giwirinnaho yaate.

Owaante, owantete yineemmo woyiite mittu mannira woyi anga ajewoonsa mannira kaa'looshshe assinanni. tini owaante lowontanni ikkite aneno baxissannoe. anga ajjewo mannira kaa'la lowo geeshsha baxissanno.

Daganna maate, dagate yineemmo woyiite baala miteeenni gamba assine dagate yineemmo. maatete yineemmo woyiite mine calla mitteenni heedhannota tenne matete yine la'neemmo. ane lowontanni asse baxisannoe.

daddalo daddaloho yineemmowoyite gobbaanni fulle dadda'linanni dadadalo baala daddalo yine adhinanni ane konne daddalo lowontanni asse baxisannoe

Daganna maate, dagate yineemmo woyte daga baalla mittenni gamba assine heedhanotta dagate yineemmo. maatete yineemmo woyte mine mitteenni heedhanotta oosono amano maatete yineemmo lowonta baxisano

sumudaho yineemmo woyite baandeeraoo laweworicho sumudaho ayimma xawisanno baandeeraati babbaxeewo basera worranni sumudaati yine worrayi sumudaati yaate.

Agatto agattote yineemo woyite buna"oo lawore wa"oo lawore malawo"oono lawinore agattote woleno kuri lawannore agattote yine adhineemo baxisanoereeti yaate

Muronna laallo, murote yineemmo woyte kayinsenna fulittanotta baalla murote yineemmo, laalote yineemmo woyte ninkera horaameye ikkineemmo gede dancha guma uuyittanonketta tene laalote yineemmk, lowontanni baxisanoe".

daganna maate dagate yineemmowoyite mittee gamba yite heedhannote yaate maatete yineemmowoyite mine calla heedhannote mittee gamba yite heedhaata maatete yineemmo.

hodhishsha hodhishshaho yineemmowoyite addi addi bayicho taraanbanniha hodhishshaho yinanni ayyirete anaanni ha'nanni hodhishshi busha ikkino daafo konne hodhishsha ane horontanni giwisannoe yaate.

Maxaafa maxaaffate yineemmo woyiite dancha egenno adhineemmota tenne maxaaffate yine adhineemmo yaate aneno lowonta asse baxisannoe

Roso, rosoho yineemmo woyiite dancha egennobadhine horaameeyye ikkineemmota uuyitannonkeha rosiisaankeha konne rosoho yine adhineemmo lowontanni asse baxisannoe.

Egenishiishaha Egenishiishaho yineemo woyite eoyi gobaanni fushine ganneenna horaameeyye ikkine xaqa'mine anife horote aana honisanniha egenishiishaho yine gannay yaate

Daddallo, daddallo yineemmo woyte gobbanni fushineenna hidhineemmoha konne daddaloho yinne adhineemmo kuni daddali ane lowontanni baxisanoe daddaloti

Egenshiishsha egenshiishshaho yineemmo woyte mittu manchi horaameeyye ikkara gobbaanni afeyokkihu afe woyi mito coye adhe horaameeyye ikkara fushshine gannanniha konne egenshiishshaho yineemmo lowontayi baxisanno

Umu danancho umu danancho yineemmohu aananke heereenna biinfe fulle ha'neemmo woyiite konne umu danancho lowontanni assa baxisannoe dananchooti yaate

Seensillleho yineemmo woyite danchu garinni Woyi hayishi'ne fulle ha'nanniha konne biinifilleho yine lowontanni asse kuni biinfilli ane dibaxisannoe.

Giwirinna giwirinna yineemmo woyte hatto saada xissantunkeha ikkiro owaante aannonkeha muro afi'neemmo raga kulannonkeha giwirinnaho yine duuchu garinni xaqqamate kaa'lannonke daafira danchaho.

Sagale sagalete yineemmo woyiite inteenna horo uuyitannonketa tenne sagalete yineemmoreeti lowontanni assite baxissannoe sagaleeti

Baadi xagga baadi xagga yineemmo woyite qidinto'o laweworicho hatto hecho'oo lawewore baadi xaggaati yine horoonsi'ne horote aana honseemmota ikkitawo ikkitewo yaate

elekitiroonikise, elekitiroonikise yineemmo wote dancha caabbicho uuyiiteennanke danchu garinni xaqqa'mineemmoha konne lowontanni asse baxisannoe lowontanni asse

Sicconna badooshshe siccu Kuni ayimmanke Xawisannoha konne sicco badooshe lowo geeshsha asse laumma woyte baxoomma

Muro murote yineemmo woyite murote yineemmo woyite kaanseenna fulteenna afi'neemmohura tenne murote yine adhineemmo lowontanni dassi yite baxissanno'e

Ama'no, ama'note yinneemmoti daga baalla ama'nite heedhanotta tene ama'note yinne lowontanni adhineemmo, ane lowontanni giwisanoe ama'noti.

mininna dubbu saada mini saada yineemmohu lalo''oo laweere gerecho''oo laweere harricho''oo laweere farado''oo laweri dubbu saada yineemmori amboomaoo daguncho''oo doobbicho''oo laweeri.

Afantino gashaano, afantino gashaano annuwanke lowontanni kaa'lo assite ninke lossitinonke annuwa lowontanni asse kuri baxeemmansa.